Ha' nu we hi dizaysaase giza hyssa gidikkokka addafe malalinanne addafe lo7izaa mey da haretabi ihe doosona waappe gede bizaytanne gedera hawayezayta hissi bolla shiki dizayta biishe doosona.

Ha7i nunibeyshe dizay siyaasey gizayssa gidikkokka attumatis sharchen sheeka uttide pirafirashi shidayssi nuu beettishe dees efirabiraykka addappe maralizayssakko isse attumaykka kushey dimmo uttidaykka beettishe dees.

ha sinthe baggara nuni beyishe dizayssi aasey gizayssa gidikkokka jaallati be ogeyishin wogga kamaizeta sintan ekkidayssa xeelishe de oosona eni baggara ka chililo kame ani baggara ka chililo kame beettishe deees

Ha'i nuni be'eshe dizayssa aaze gizayssa gidikkakka dunguza maydayti cafarizayti woykko guppizayti beettishi de'oosona izatappeka hani baggara diza oydatinne asati beettishi de'osonaa

ha sinthe baggara tan ibe7ishin beettizayssi aazi gizoyssa gidikko zo7ooyde bolla sofa malidayssa bolla uttida attuma natinne macanati mettishe de oosona beyta guye baggarakka dizayssi asati daroti uttidayti sinthe xeellishedee

hayssanta sinthe baggara demba bolla bei shin beettizay aazen gizayssa gidikko keype daronne cora gidida maaran eqqida aawati ekkona ati beettishe de7oosona etikka sinthe baggara lizayti gammo dunguuza pooxanne qoope huba bolla wothidayti xambaro kushe noyqqidaytikka beettishe detesseysseka cilela maata pushenoeqqi de7osona

Malithe fagara nunibeeshi dileyssi aafi e gizayssa gidikko dunguza mayda asati xabaronne cira gidayti ekkidi duosanawa issiyadeykka kota prothetida fila paydayssi deees

Ha' nuni beinshe dizayssi aazeeegizayssa gidikkokka addappe malalizayssaysi timirte keeththe betishe de7oos hizappe ka sintera dizaana aykka beettishe deees mithaynne maatay beettishe deees.

ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko keehipe cora asay hissife shi qeeq beete deees uttinaytikka guye baggara beettosona sinthe baggara heedzdzu aatti dayti beettishe dee eetikka gammodun guza pooxamay daytikka guye bolla gammodun guza hoppe aathidayti kushe bolla xambaronne cililla waata wyqqinayti beettoso

asinthe baggara tani beeshin beettizay aazeygizayssa gidikko marcanatinne qi attuma nati issife uttidayti beettishe doosona etikka kushen cililo kallo oyqqidaytinne game mahe galba maydayti gamo dunguza may7o maydayti beettishe deettes

Ha7i nunibershalizayssikka aadi7etizayssa gidikkokka attumati issife shiiqi eqqidi eskishe woykko waay7ettishe doossona issoy izita giddoppe dunguza qobe aathida issi beettishe de'ees

ha7i nunifersitizaysa aase gizayssa gidikkokka attumati shiiqidi katha tamishe de oosona hissi attumay kushe guhesoathide eqqidayssikka beettishe deees eti de7i asosi ka adafe malalizae

haytani biyashe lizayssi aas ekizayssay gidikko gammo dunkusa mayda tumara putto prothetida macha kabare maydara atte issioy gollan keewutti dizata xeellishe de7ees gu7era diza macati kabetishe

ha sinthe baggara nuni beeshe dizayssi kawoso keeththan uttida hasata beishe doossona izatappe sinthe baggara uttida issi attuma dungu zakote maydi dungusa qoppi atzthidayssa beeshe doohoos issi machashiakka ha xeellashe daa

issan ta xeellishinbeettizay aaze gizayssa gidikko gade bollan tidinne issoy sinthe baggara raqeeta oyqqidaynne harati ekki diidizayti beettished oosona etikka waraqeeta kushe bolla oyqqidaytinne gadey wosti go7izayssaka timirti ekkizayti beetteti

ha sinthe baggala nunibeyi shidizayssi aade eggizayssa akki dikkokka mattumati ekkidi doossona izatappe giddon dizayssi izatappe adusse malidi beettees issoy manadere aathiday hanidankeranilankera molatere aathidayssi beettishe doosonaa

haatani xeella shelizay si aaza gizayssa gidikko akime keetxa dizasata xeellashe de aas issoy gawone maydayssi karake ishe deen issi macashiya gade dotidari akabeetashe de aas issoyka kushe guyesawathidi xeellishe

haytani biyashi diza issi aagi ekkizayssa gidikkokka ma jenday tuman maaran ottidayta biyashe daasissateppeka guye bakkara ekkidaytikka beetti shida osona issi macashiyakka dungozakko deera dungoza shaareo shera qachi daara beetta shida

Ha7i nuni beishe dizayssi aaziye gizayssa gidikkokka issi masra keeththa woykko ooththo keeththa shiiqidi uttida asata beishe doos ganna baggarakka dunguza koppi aathtidadey kawiettishe deee

Sinthe bagkara nuni beyizayssi aasa ekizayssa gidikko keeppe cora asata beyishe doosona sinthe bagkara dei asatanne guye baggara dei asatan machaynna ttumay kiidi cora gidinaytikka doosona issi poolisezikka issi baggaxelishete

ha7i nuni beyishe dizayssi aasay gizayssa gidikkokka asati issi achenuti layta beeshe doossana he asata giddoppe issoy kase ayfe bolla manadira wothiday de7ees asati waani yookkiza gidikko esigishe poykko waayishe doosa

Hainuni beishe dizayssi aaceekizayssa gidikkoka attumati maaran uttidayssi beettishe deees henirakkasayizayssa woykko eskishe woykko waay7ishe de7oosonaa izita giddoppeka issoy kushey dimmides.

haysani nusi dizayssi aaze gizayssa gidikkoka hisgiqa watho son shiiki wottidi toppizayta woykko cookaloti wottidi waaran zoretizayta gidi woykko eski zayta gididi eretosuna

ha7i nu beeshe dinay si yaase giza hessa gidiikkokka attu baynne machan maalan uttidayti fihesti sheddu oossonaawa issi machashiaka da7ool haali daariya waalaqe xan oyfe dawutara oykqada uttade aawosa

Ha'i nu gi beishe dizayssi aage egizayssa gitifekka pudo protetida may'o mayda attuma deyoppa cira oykkidayti woykowan kase oykkidayti ekkidi de oosonna sinthe bakkara diya toppiyo bandiraykka beetishi deees.

assinthe baggara tanibe ashshe diza issi attuhoykka miicishenne ayfesolo aathidi ha simmidiikka maygirafoone kushe bolla oyqqidi miicishe hasayizayssi deezizo ykkida ma gironofooneppe garsen diza daro mayginafooneti beettosonna izikka gamo dunguza qoppe hugu bolla aathidi ha simmi haasaye

hasinte baggara nuni beeshi dizayssikka aadi gizayssa gidikkokka attumati issi keeththal ekkidi miichi shekayhe doossana issi attumara issi attumara gayettishe doossana guye baggara beettizaatezikka dunguza shaafenne dunguza uppe aaththidayssi beettishe dee

ha'i nuni be'ishe dizayssi ka hayssi attumay no sinthan ottida issikka izaapbeka guero dizayssi adappe malalisayssi beettishe dees izikka oykkida makirofoone isikka beettishe dees iza naasayshe deee siza silka gangala bakkara beette

haa sinthe paggaranu hibeechi dizayss aazeygida issa gidikkoykka corasa ta beyishe dooso naa dungoza sharbe kodhen qachidayti kabeettishe dooso naa issi attumaykka haa simmidi meechishe deees

haychaaynne misiise baqarare ihediza hia haaki ehide u gidikko gisdemerketashuuuraze bayda efika sinti baggan ekkidi feetishe diees isafeka guye baggara ekkida detikafe heti sheede qorsonaa isse etungoza qogirathidayssakko

fa7i nu beeshi dizayssi aaze gizayssa gidikkokka attuma nayta beishe duussona issi izotappe sinthe baggara uttidayssi attumazikka be kushe maygirafoone oykkidi haasayishe deeees karetha koote maydayssi

ha7i nuni be7ishe dizayssi aaze gizayssa giikoka issi maccasiya tukke ayfe shayidaysse beetishe de7ees;heni baggara qassi sinoyta shiishshidayssika beettishe de7ees;ero ane.

rasinthe peggarani ni beishe dizay siyaazi ekkizayssa gidikkoka baylaawi ooso woykko dorze puto ekkidi afila medhishe de7ee heeni baggaranne heni baggara uttidi medhishe doosonaa yanne attumatika ekkidithellishee

Hay hayssan tani xeellashi dizay aaze gizayssa gidikkoka caallatinne attumati shiikidi xammaro ekkidayti tama osethishi de7oosona issi attumaykka garsera bolla sura gixxiday beetishi de7esee.

ay nuni beishe dizayssi aaza gizayssa gidekkokka katha aynateta beishe de7oos izikka maadabe malalizayssa isso issas gi dizayssi beedishe deees ganna baggaraneethade bagkara dizayssan beishe de7oos

Hay tani xeelashe dizayssi aasey gizayssa gidikko issi majashiya injeera ukashede aawus kessana gaadas sabeda woykko saaxara gizayssa shiishashe de7aawus henifadiza qorqoroyka izi guyera dizayssi bettishee

Ayssanta sinthe baggara beettizay aazay giza issa gidikko gurqappeymaettida wurqawoota bollaka ashooy caacettizayssi beettishe dees ha ashooyka gayyettizayssi caacettanas didizayssi beettes garserakka ha wurqa oto giddo tamay giddon dizayssinne laggera baabaleti beetuosono mursoy gadey zunjeeraykka beette

Ha asho keeththanka asho bayzizayti sinthe baggara asho qancishe woykko sinte baggara be qancida asho xaraphe bolla woththidayti beettosona eytappe sinozikka simmi xeelidayssinne sinozi mashara qancizaysta guyenka dabbasho qaapettidaysside ishedee..

Sinethe baggara beishe dizayissi aazigiza insa gidikkokka attuma nayti shiike utti doossonaa issi attumara issi attumara haasayi shi doosona iuta baaka sinthe baggara issoy kamera denthishe deees.

Sinthe baggara tani beishin beettizayssikki hiffe malaliya cilila mithotinne cilila maatati ababatikka kare bolla diza wagga mata keeththekko ilfinne maliza beettishe deeshizape fude baggarakka diza daro uuthati beettishe de oosona goye baggara qorqorokeethi beettie.

haytani xeelashe dizay si aze ekkizayssa gidikkokka iza naara izara wokka aso be ashed aas mithi baarays kishe phanqali atti dees disi deiya bootayka addafe lo7izayssa ki didi gerchecha bakko

Ha'i nu beiishetiza ishaaza kizayssa kidikkoakka finxa keeththe woykko wurqafeishettida keethtzera baskoote do'ada machanak erinaiya haasimmada xeeliyara deawu be bakkana bolla kushe wothada garserakka beettiya maskootey deees.

ha7i nuni beyishe dizaysi aaze gizayssa gidikkokka issi macashiya beettashe daa so7elale daariya goye bakkarakka yiza attuma naytikka beettishe doosuna izippeka kanne bakkara diza mitha thadappe lo7es

ha7i nu be'eshin dizayssi aaze gizayssa gidikkoka awaara nara michira de7oosona hise ta giddoppeka gashiyakka attafe gashekko essetikka eqqi dayasa bolla giza gidikko beqergida bolla ekki daas

Ta sinthe baggara beettizay aazey gidayssa gidikko kehipe maraliyanne lanqerakka shuchchara pirtettidayssinne garsen shuchchara keexxettida masqala maliza wonkko asati kehipe beyanas ammottiza laalibala charche geetettaysi beettishe deees.

woyka sinthe baggara tani be ashe dizayssi keehippe coranne dalo giidida oydeti asi baanna oydeti gedera haara dabora woykko galbara siqetida oleti beettishe de7ooso na heta sinthe baggarakka diza xaraphe woykko arije tamaliza oyddu towade beettizayssa sinthassi nera jabananade

Hayssan ta sinthe baggara be7ishin beettizay aaze gizayssa gidikko keehippe malaliyanne lo7i hayssippe shiqi eqqida corasay beettisheneestapeka gammo aawati kushe bolla cilila ma yo7o oyqqidaytikka gamo dunkuza may gamoqoopeyathidayti kushen xambaro oyqqidaytikka beettosa.

hai ayssantani xeelashi dizayssi yazey gizayssa gidikkokka issi aday dorzeda istidi daddishe de'e dunguza dunguza daddishe dizayssaka heeni bakkara kaeni bakkaraka boynati tuketidaytikka beettishe dosona

ha7i nuni beishe tizayssi aazay gidayssa gidikkokka issi attumara issi atumara ekkidi de7osana issi attumay bes inxan kopputer wothi gixxa bishe dees issiy maygirafoone kushero ykkidi haasayishe dees malade

Idaniyoisson xeellashe dileysti aazey gizayssa gidikkoka cora asata xeellashe de aas izetappe sintha bagkara deiya kaamiekka xeellashe de7"aa bollara deya topiya bayndelara sakalettidayssakka xeellashe deas

ha sinse baggara nuni be iishe dizayssi aazey gizayssa gidikkokka issi machashia be madabaranne be bada lamashe weezelaledariya haa yashe dahaawus izakka gooshe gineretonnariya eqqada deawus

Hap myzintha baggara beettiza macatinne attumati issi bolla shiiqidikka isiyaabaykka gencididi yeekkizayssamalizayssi beettishe deees bollarakka izaada karetha qomixe pirizayssi beettishin bollara dizaa cilila xuufeykka aygize giikko haddisa ban beqan bagganthiza miishay deezgizayssadis

Haysan nunibeyshe dinaysi aadey gizayssa gidikkokka addafe malaliza wollanis attumay oottidi besintan mayqirofoone woththidi haasayi shedeee seni makara diza mayqirofoonetikkafeeti shede oosonaa.

Ayu nube ishe dizayssi aazey kizayssa gidikkoka issi masara keetzhthzen woykko issi ootho keeththen macaynne attumay uttiday beettishe deees issi macha shiyakka maygirafoone oykkidareya haasaashe de'awuus.

hayssi nuube ishi dizayssi aazey gizayssa gidikkokka addappealoyiza baaza be ishe dooos kande bakaranneexade baggara deiya maatay beettishe deees geede baggabeishinka guurey weekko saloy beettishe deees

Haysan ta sinthe baggara xeellishin beettizay aazey yitayssa gidikko kee7ippenne aaho woykko dalga gididabessi dumma dumma zumati dizasonka diza xii7ogey lanqi era dizayssi beettes iza garsanka issi miirsha issipe shiqi dizayssi beettizayssa bessees

hay nudi beyishe dizayss aaaziye gizayssa gidikkokka issi attumeykka uttidi mashine giigissishe beette lapaka guye bakkara ekida di zi kiigiizayssa xeellishe beedde oosona issoyka araso xeelishede

Hasinitha baggara tani be ashe dizay aazeygizayssa gidikko booththa kaametinne kihippe malaliya kaameti de7oosana kaameta giddonka hissi addey haara simmi xeellizayssi dee he xade kaametakka ganna kaametaka giigisiza asi beette simozas goomma kole giigissishe doossona

hissaanta sinthe baggara beishinbeettizay hazeegizaysxa gidikko biitta bolla toketida tele warco malizayssikka dhokkugidi dizayssi beette fizikka karetha marjo bolla bolla tookkidi deehees zagarsanka bollo koohte mareza shuchchati de7oos

Ha sinze baggaran yunibeesetizaysti aage ekiza issa kitikkokka asati makina bolla shogo caanishe diwoossana issa attumayka zemayeshu daabi mayday eqqidideees hekkaha miza suntha aysiye inte gize issa kitikkokka hay sunse geetettidi eret.

Hay tani xeellashi dizayssi aazee gizayssa gidikkoka aaddappe malaliya bootabi ashe deaas baasara issi attumay gede bishe de7ees henira ha izo makinaka xeenlashe deaas ganda wakaranethade bakaraetza mithayethata xeellashi deas

aynunifershalizay siyaasi e gisayssa gidikkokka issi attumay suuqe boykko koskegeya boodan uttidi ammileterazaytenne heedzdzu leterazayte kushen oykkidi beessi she deees

ha7i unibershi dizayssi aazye gizayssa gidikkokka koske geetettidi eretees koskeza sintirakka beettizayssi aaze gizayssa gidikkokka kaame beettishe dees ha koskezanikka godakodedikka gayqoshotikka u

Ha'i nubeishe dizayssi aazeegizayssa kitikko issi macashiya miishe wuykko bira tay bashe deaawus heeni bagkara beettizayssi aaze gizayssa kitikko ganche kayzi lankera beettishe de ees bagga biraza genesada bagkaza genesana kashe deaawus

Ha sithe baggara yunifersitizayssi aazey gizayssa gidikkoekka attumaynne machayi mikaththa keeththe gele uddidayssi beettishe deees heedzdzoosissi bolla udtida attumatikka beettishe de7ooso naa

Ha'i nunifersitizayssi aasey kixida hes takidikkokka asati issi ooxo keeththan uttidi de7oosona guye bakkara uttidaynne sinthe bakkara uttiday de7oosona issoy ba komputeran sinthe bakkara mazaka bishe de'ees.

ha7i nu ne beeshe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka issi migibe keettan gelida attuma noyti wuttidi migibezo mihe doossonaa issi macha shiyakkaaste taakachiyakka ita ta giddora koogashe de7awus gannabaggara gaydizaabebazikka aaddappe lo7ees

Haytani xeellashe dizayssikka aazeygizayssa gidikkokka katxa keetztzhe xeellashe de aas iza giddonka diza oydezikka bolazinne garsesi addappe malalizayssi beettishe de7ees heeni baggaranne aani baggara deiyayssi ubbaysi beeti.

Haytani xeella sherizay siaa zeetizayssa gidikko issi kaththa keeththa xeella shede aas issi machashera sinaara karen kushe meeshetishede oosona issi machasha wulara simmada xeella shede aawusa.

ha sinthi maggara nuni mehishe dizayssi aade gizayssa gidikkokkay haylandezaytinne madabarana purdo dukete irdatayzati immana gizayssi beettishe de is ganda baqaraa attumatinne macati ekkide haasoyishe du7usonaa

Alayssiya ininixelihe dizayssi aaxe gidayssa gidikkoka liyaayle tawoykko wotadere ta giitettidi eraytoosona hizetafekka sinthe baqaraa naquwadeti ekkidide oosona izetafekka sinthe bakkaraa boothtdza quna mayda issikabeetishede

ha7i nuni be7ishe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka poolise ta biishe di os ize ta giddodaka issoy bunla koote mayrayssikka guyera sinthena deayti beeti shedi oossona isti pooliseka miichi shediqee

ha7i nuni beyeshetizaysi yaaze gizayssaa gidikkokka midisha ta weykka poolise dapbe ishe de oons izeta giddoppeka issoy hara may7o mayetidayssi eyqqidinde deees guhe bakkarakka issoy kushe denxi shede

ha7i nu beeshe dizaysiy aze gizayssa gidikko cora asata beeshe doosona izetika awan ekkido giya gidikko koske karen ekkini de7oosona izetappeka gana baggara deya kame beettishe de7ees

sinthe baggara tani beei shin beettizey aazi ginayssa gidikko heedzdzua attumatikka pude simmi keezayti beettishe deyoosona nam7atikka sinthe darajakkey di dizayssa bessishin woy baggarakka yi gakkida nam7ati deeettes hayssika lan gera mithafi beettizayssi de'es

Haasinthe baggara ta beishin beettizay aazeygizayssa gidikko heedzdzu macataka issi addey idimmiday giddon eqqiday deehees eta goye baggaraka diza kabaroykkabeettizayssi dehese lanqerakka diza keeththa giddon beettiza dumma dummas misiletidoo.

hayinunubeishe dizayssi aaziya giza ssa gidikkokka shuuchchara keettettishe diza keeththe be ishe do7os isa nankenkayssi attumay ekkidayssi kabe etishe deees heeni bagganaka kaasanchataka be ishe de7oos

ha7i nuni beishe dizayssi aaxey gizayssa gidikkokka gichaachchu pooliseta woyqo minishata pe ishe doossonna ize ta giddoppe issinea macakko imacashiyakka garsera karethakko temay dare koppiya boosathi dariya beetash

ha7i nu beeshe dizaysi aze gizayssa gidikkokka addafe malaliza keeththinne addafe malaliza cigilo maa tabeeshe de7o izaapfe guyera diza mithaykka nu beettishe dee stimirte soppaniza keeththega beettishe dee

Sinxe baggara tani beeshin beettizayssi ki beecora asatikka issi ooto keexafe keehishe wula duge wodhdhishekka daraja bolla eqqidayti beettosona heytappeka issilozi maxaafa tiya bollay dimmidi sinthe xeellizayssi beettishe dee

Ha sinteratan ibe ibeyssikka issino keexxettiza keeththan goykko shuchchara gana bayettiza keeththa lanqenka dizay issino istippe shiiqididi ichida qorqoroy beettishedes qorqoro gede baggarakka issi attumay ooththizayssiza giddo shokkidibeettishede.

hayninni beyzayssi aaze gizayssa gidikkokka shuchchara keethtettida keeththe beettishe deees iza gaarserakka kaame gede ha gizayssikka beettishe dees heni bakkarakka de izaasatikka beettishe do7osonaa

Ha sinthe baggara tani beishin beettizay aase gidayssa gidikko misiyooto keeththa giddo sinthe baggara haa simmi hokkidi xaraphe bolla diza azati beettishede oosona heyta ha sinthe baggara oyde bollafe dendi dhonku gi sinthe xeelliza marcatinne attumati beettete.

sintha baggara tanifi ashshe dizayssikka cilila maata yideettizayssi deees he cilila maata giddonka qii mith dhoqu gaada beetta shadawus melo mithi hizippe gede baggara diza woggawa gadep piman gipude bolla gato keexxeti rapooqeybeettees lanqenka garsen qorqoro keexxati beettosa

Ha'i nufeshe dizayss yaase ekkizayssa kidikkokka issi keeththe shuchchara ooththettidays iyadafe malaliza issife etishe diees issi bayskile modore heenira haayizays eqqidi deees issi majasha izarachira gede bashe deaawu.

ha7i nuni beeyshe dizayssikka hafe kizayssa gidikkokka akime keeththa beyshe de7oos akime keeththa woykko dhana keeththa geetettidi eretees iza sintho diza kaametikka beettishe de oosonna gohebakkara diyaaya kaamiyakka beettashe de7as

ha sinthe baggara tani bi7ashe dizay aazeeygizayssa gidikko naayidimmi daana mu aayeti yode bolla uttidaytinne nayidimmida aaway hissinoykka yode bolla uttidayti biettishe deees heedzdza gilikka nayi dimmidoosona guye baggarakakka ooththanchamalizayti dungozaqo denkachidayti eqqidayti de7oosona

Ha sinthe baggara tani beyishin beettizay aazey gizayssa gidikko daronne cora gidida asay beettishe deees heytikka suutha duuqana wolko suutha immanas ha oyddu pulto katamankare suutha immanas whiiqida asati beettosona etappeka heedzdzati uttirayti immishe deeetes miirindawu izey hatha yizeykka beette

Ha'i hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka cora asati shiiqi uttidi doosona izettikka ayfe hargiza asatakko issiniyakka akimeza ashsha giishshe de'ees issi aayiyakka naa issi aayiyakka qaarada xeellashshe daawus

Hay tani xeellashe dizayssi aazey gidayssa gidikko issin qeerinaaywoospidane giza hakime keettan ithi deee issiyaawe doktoriyakka bochecheda xeellashe de7aawu sisiyawoykka xeelishe deee.

ha7i hayssan tani xeella sheelizay siyafe ekkidayssa gidikkowakka issi denban issi astemare ekkidi xeellishe deees issi tamare naykka puute tukishe deees istoybe daftaro ekkiday haa ish heza deees

ha7i hayssan ta li xeellashe dizayssi issi macash abeettashe de awus iakka ay ooththaze gida gidikko maykrosokoppe oykkada haasaashe de7awus izippeka guyena diyaaya tufeyasikka beettishe deees

hHa sinthe beggara nu be'ishe dizayssi aazey gizayssa gidikkokka macaynne attumaysi bolla shiikidi daa baqorasana giigetishede oosona eze ta giddoppe macaynne attumay ubba shiikidayti purtoppo otettida mayo maydi doossona.

ha sinthe bagkara tani be ashe dishin bettizayaze gizayssa gidikko geype malaliyanne lo7iya keeththey beettes a keeththays wulaykka wulay lo7izayssa gidishin hada xeelishin wula bolla xuufi deessata xeelonka keeththay a kimeso malizayssakko

Ha sinthe bagganan unibershe dizayssikka haagi ekizayssa gidikkoka heetztzhu attumata be ishe doosona issi attumayka kuwe giidi ekkidi xeelishe deees issi attumaykka besilke aazartidi bessishe dees.

Hay nuni sinthe baggara beesshuusayssa hazayatisayssa fiidikkokka wajcjatinne atumati issife shigidi eggido denso na karetha keetumay leyssi shurawe qaxumay leyssikka eqqidi de'essi.

Ha sinthi baggara nunibeeshe dizayssi aazey gizayssa gidikkokka macaynne attumay magise aattxiday maaran eqqidayta beeshe duusona isata giddoppe issi machashiya iskiroto kushinoykki daariya eqqada de7awus gadana baggara di7aalgan machashiya ichi daariyaka bettashe de'awus.

Ha'i hayssentani xeela shidizayssi aasiy gizayssa gidikkokka dunguza sharbe poodhen kachidayti beettishe de oosona issi attumaykka karetha shurabe maydayssi haasayishe dee sanera simmi ekkidayti eskidees

Ha7i nuni beeshi utizayssi aaze ekizayssa gidikkoka cililo shurabe maydayi deya chililo shurabe mayda attuma zaara sarotashe de aawus issi majashiyakawo kushe bakkashe deaawus

Aytani xeellashe dizay siyaate ekizayssa gidikko macatinne attumati shiiki ekkidoso naa izi ta giddoppeka issi macashiyo naa attezi bessishe deees issiattumaykka buutha shiyonaa maydayssi ekkidi dee

Ha7i nuni xerlishe dizayssi aafe gizayssa gidikkokka caalay aykargatizayta paarancha ti mara marshe de oosona issi caalaza ayfekka pushe bessidi age ha pune giidi oychishe de7ees.

Ha'i nuni beeshe lizayssi hazey gizayssa gidikkokka issia gime keeththa karen eqiqqidasata beeshe doosana macayynne attumay maaran ekkidayssikka beettishe deees issi attumaykka kunbatidi xufehazarsidi bestizayssi beettishe dees.

Hayssanta beyishin beettizay aaziy egizaysta gidikko issi keetha giddorakka ha simmidi hamatishe kushe bolla fistaleninne dumma dumma misha oyqqidi hamatishe izasakki beettosona goye baggarakka baaze bolla daabba oyqqa hamottiza macasiya biir.

ha7i nuli xeedishe dizay shi haase gizayssa gidikkokka baraketi haasatikka issi maada daraykkidi ba waaraketa ba waaraketa napa bishe de7oossona issignoosikka mayka spoone ba kushu noykkidi deee

Haysani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidekko issi macas sheeray saaddee attuma naaara akime keeththan dizay issibeeti shi diees iyakka akime keeththan kashe naaara ichade7aawus.

hay nuni besho diyssisi aaze gizayssa gidikko macha tabeishe du7uus macayppe issi macha sheya na7aagekeo oothada de7aawus izi peni baggada deyaara aasi mada xeelashe de7aaawus

asinthe baggara tani xeellishin beettizay aazeegizayssa gidikko kepencora asey guye baggara uttidaytinne daroti beettizayssi deees heytappeka asinthe baggara dizay issi ayfe saketiza aabaska ayfa bolla ushocha ayfe bollanne adersa ayfe bolla dumma dumma xuufeti de7osonna

Ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aazeygizayssa gidikko tulla maatay woykko bulla maata woykko gade bolla melida maatay beettishe deesse maataykka xinqamata geetetthishin sinthe baggara beettizayssi qass xireti beetosona xireta lanqera keeththay beettees

ha sinthe baggara nun beyishe dizatsika aze giikon aeqe gizays gitikkonka oyddu7a tumati idende ekkidi de oosonawa hissinoza misikiro raketo idimisi she de oosonawa hissi attumazikka pe qanthe wolla koshe wothidide

si sinthe baggara tani beya she dizay a zeeqie hessa gidikko issimi sheeqachetti dizayssappe gede baggara shiqi eqqidaya kiishippe coro asati beettishe deyoosona heytappeka sinthe baggara dunguzabadiza gabare mayda macashiya miicashenne eha xeellizayssi beettes

siraahu mikefishe gizaysi haargeykize hessa gidikkos hudo weygo qooskeegeetettidi eratiyoes izooni kaka eratizamishotii si hisinoy quyidees hini kopqera kafes kacha kafeti rasdootishe de7e

Ha sinthe baggara tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe malaliyanne lo7iya keeththay beettishe dees he keeththayka shuchchara keexxettira dhoqa keeththay beettishe deess izafeska dumma dumma kifiletinne maskoseti wulati beettosona lanqe bolla mithati de7eettes

Ha'i nube hedizayssi aazeygizayssa gidikkoka tamare keeththa benshe de7o aysiyaazeygizayssa gidikkokka shuuchchara keetzettita keeztze iza sintira beettishedee xaadappe malalizayssakko langera diza mithayteka beettishede

ha7i nune beishe dizayssi aazey gizayssa biidikkokka attumaynne marchay maarann ekkidi sinthe bakkan dizayssa waasayizayssa waay7ishe woykko esgishe de7oosona issi attumaykka kushenopuhistidi haasayishe dee

hai ayssantha xeellashe dizays sayase gizayssa gidikkokka aathtappe malaliza baasa xeellashe de aas izappe kayni baggara makina haa izayssa kafe ashhe de aas ogenan kenkakka nanxa dendiza tiisha zikka beettishe dee

Hay nuuni be'ishe dizayssi aazee gidikkokka attumati shiigidide oosana izotikka dunguza shurabi may7i dayssa bichakko issoy iza ta giddoppe dunkuza koppi aaththiday zibetishe deees.

ha7i nuni de7ishe dizaysiyaaze gizayssa gidikko addape malaliza keeththe beishe de7o shuchchara woykko hinxara keethtxetti dayssa minasikka darukki fileti de7oosonaa iganan gerakka baas haydizayssikka beettishe.

Ha'i hyssantani xeela shigizayssi aaze gizayssa gidikkokka nam7u marjati ekkidi doosona missi majashiya suuqe kare boykko koske karen eqqala de7aawus iza ekkidason aaze dizay gikko dunkuza qaabettiday beettishe deee

Ami nuni bensshe difaynsi aazey gides hisay gidikkoakka ginbay oottanas sisati dincarachita shuchchay biyatti shedeees kanna bakkara diisa maatay kaaddappe maalanizayssakku heeni bakara ise tikka ooththi she disa kinbesikka biyati she de'ees.

Aan sinthe bagganu bees she dizayss aazey kizayssa kidikkoka shuucchara keexettida keeththe beetti shedees addappe loo7izayssi iza garsenka kaameyka beetti she deee izara biza asbaldey addappe loo7izayssi malalizayssika betishe

hay taniyoyssa naazay xeella shidizayssi giikko attumati shiqidi goy shidizayssa beyashe de aas isetikka goyzayssi addappe malalizayssa kididi beettishi dee xade baggarakka shuchi shiishshi yoti wotho yssikka beettishe dee

Ayssi yanpini fiishe dizay afeekizayssa gidikkoka attumati issi bolla shigi ekkidi di'e izayssa be ishe dooros komputerama shime be ishe deettee hissi attumay kushe kuhe saathiti hagaso xeellish yetee.

Ha sinthe baggaran beshiizayshi yaasayagizayssa gidikko attumaynne maca gedi aabizays tifetishhe deqeen wokka keestey kanna baggarate izayssi kabettishete heeqs sinthe baggara bayskila weykko motore ekkidayssi kafei

Ha sinthe waggara alomebeshidizayssi aazey ekkizayssa gidikkokka attumati ekkidi de oosonaa hezeta attumati ekkidayssofe hissoy kanna baggara geekidara teelotidi deees issi attumeykkazo goeesa kush aathidi ekkide.

Ayno sintha bakkara beishe disay si aazay gizayssa gidikkokka attomati shiike ekkedayti beettishe doossuna izatappeka gu'era tiza attomazikka beettishi deees heni bakkaranne heni bakara tisa culi lo bate attappe maalan dees.

haa sinthe baggara minibeshe dizayssikka aazey gizayssa gidikkokka macaynne attumay miitha garsin maaran eqqi doossona izita giddopa qaysi attumay izita kamera denthi she dee issi maca shiya silgeetha perethashe deaawus

a sinte baggara numi beshe dizayssi aage gizayssa gidikkoka baase bollara wokka kamey gedenne ha hawuttishe deees issi attumayka izanankera haa gede kishe deeees gannabaggarakka uttida ttumati beettishe doosona

ha7i nubeshe lizayssi aazay gizayssa gidikkokka attumati ekkidi afega xeelishe lu sonaa hissi macasha ezata giddopbe koppiaathi daari akka xeellashete aawu heni bakarade ya addezikkan wara keetta kushe bollo oi.

uni aybeyshe dinayssa aaziya gibayssa gidikkokka shuchchara geexettida kiitzte woykko tayele karera diza si7iela misile misile tibedi sheddu oosona aaddappe malalizaytii

Ha'i nuni beyishe dizay aze gizaysa gidikoka attuma naytafey shido sunaa bochcha shussha gubayday tma nayti attuma naazi kaalethi shi deees iza guyekka dugeendiza attuma naytinnee wottaderay kaalli she dee

haytali xeel7ashe dizay saadi gitatisa gidikkokka attumadinne machati baaran ekki diidizay diibeettishe doossana issi maca shiya dunkozakammise maydaariya beettashe de awus

Haynu sinthabe ishedizayssi aaze gizayssa kitikkokka issi macha shiyata peza bolla kushe wotha denda ekgada aasaa shedeawus izinpe qu7era diza tophiya bayndireykka bettisheee silaftoppeykka beettishe de7ees

ha7i nune beeshe dizaysti aazey gizayssa gidikkokka macaynne attumey maaran uttidaynne ekkiday giidi de7osona izota giddoppe issoy manca denthidayssi nuu beettishe deees hissi machasheyakka uttada borsappe gollo uttidareya beettawus

Ay nunibeyshe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka issi macasha karetha shashe kachi dariya puuxa karethi maydaniya biittashe de'awus issi attumaykka izi duunaso silqe bizayssikka beettishe deees gu'e bakkara deiyadeyka beettishe

A'i nu beshe dizayssi aazeygizayssa gidikkokka wotadereta woygoli yuwayleta giedetti dieretosona kanna baggara diza mitha garsera bizasatikka beettishe dee oosona seta giddoppeka issoy sintho sinthe dizayssi beettishi dee.

ha7i nunibershe dizayssi aase kizayssa giidikkokka machaynne attumaynne issife shigiduppe heera keeshshatetha nangishede oosona attumadinne macadis sipe shiygidi buura shiishshidi kaamen kolana giyoos

Ha sinthe baggara tani be7ishin beettizay aasay gizayssa gidikko siyi siyaasati ba haara hoykko baasa fittishe beettishe de7oosona asiqakeydi wontara baasa fittishe deettes etalangerakka burey dimmi izay si aaway beettishee.

Ha7i n yunifershe tizayssikka aase kizayssa gidikkakka attumati shiekidi buura shiishidi wogga kaame bolla aaththishe doosso na wogga kaame bollakka namu attumati de7ooso naa bolla baggara deyooytona bandirayka beettishe dee

Ha'i hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikkoka caallatinne naati attumatinne macati ubbakedipbe heera geeshishe do'oosona izatappe issoy akafara gade koyshe de'ees

ay nuri beeshe dizayssikka aazi gizayssa gidikkokka kaabe ta beeshe doosona dizappeka guyera diza mithatikka ayko siyileti beettishe de oosona he kaabusa sinterayyssi attumay aadhdhishe dizayssikka beettishe dee

ha7inyunifershi dizayssi aase gizayssa gidikkokka woggakka meydi buura woykko koshasha kiya qomo kolishe bessees iza karsenkadey yaasatikka beettishe de7oosona issi aawaca laykama dabaran atizayssi beettishe de

ha sinthe baggara numi beshe bizayss aazey gizayssa kidikkokka macaynde attumoy beheera ge shatetha nan gishe doossonaa issi macashi maata giddoppe kabu puure dentha shede ahawus issi aawa caalaykka bekalora piti shede

ha7i nuni bershe dizayssi aazay gizayssa gidikkokka wogakamen attumati buura haathi shedde oosona bollana nammu attumatikka kute ekkana giidikka shiigi shede oosona aara kaawa calarayssi attumara tookise de7ette

Ha sinthe baggaran unifeshedizayssikka aasey gizayssa gidikkakka attuma ti gede bizayti yaabizaytika ekkidi doossona wokga kamey kushashatanne kusa kuse ta caannidi shegexashe gite ta caannidi yiishe de7ees

Asinthe baggara tani beyishin keype dalganne aho gidida baasa bolla keepe cora aasayka keeti shiqidikka ba haara payatethana ganas kezidi fi toorakka oyqidi fittizayti beettishe doossana macatinne attumati issi bolla fittishe deet.

ay nunifedisha dizayssikka aazey gizayssa gidikkoka kaameykka koshashaka haattishe dee madabara magara shishishe dee seni bakarizza kaameykka beettishe dee gissi macha shiyakka iza garsira gafshe de7aa

ha sinthe baggaran yunibershidiza aazi e kidayssa gidikkekka macaynne attumay maaran ekkidaytappe ishe doosuna issi mala koppi adzidayta issi baggara ekkidayti pottoppe otettida mayo maydaytikka beettishede doosona

Sinthe baggara tani be'ishin beetti zayazey gizayssa gidikko hissi macashiyaka hubayge sinthe bollara yeddada haytheynka worqe aaththidarakka hizaka kushe bolla oykkida madabara bolla paydayaley tommiya gizayssa oyqqidara beettawusayisika paydamata oqey tomiyas doo.

ha sinte baggara nunubey shedizayssi aasekizayssa kidikkoka adumaynne macha imaaran uttida sifeeti shedee sinthe baggara uttidayti dunguza shu waazdu may7dayssi kabeetti shedeosona guye baggara kawuttidaytafe dunguza qoofe athidytika betishe de'es

Ha sinthe baggara tanibeeshin beettizay aazey gizeyssa gidikko issi bolla shiiqi eqqida daro asati beeti shede woossona eetikka uttidaytinne eqqidayti igiidi dizayti beettosona yeetappeqa issoy itophiya kawo doktorabi aamede gidees

Hay nu s sinthe baggara biishi dizayssi aazey gizayssa gidikkokka macaynne attuma maaran ekkidi doosana ahawa sinthe baggara dungusa kootera koppiya raaththidayssi maata oykki shide

siyaynuwenhedizayssa han7igizayssa gidikkokka messinzan kowomera wostida dumati ekqini de7osoa izatakiza beo baggara ekkidasatikka peedishi de7osana ganna baggara daro kawameti beedishi de7osolaa

payssi7e upufe shedezayssi aagay gixasa gidikkoka attuma issife woxxishen cora battumati ganxara bigasi milith heltished oossona issi attumara issi attumara kushe laalleti woxxihe

aa sinthe baggara unibeishe dizayssi aafe gizayssa gidikkoka tache waache ta woykkokkaasanchata beishe doosonna issi kaassanchazi heenin dishe issi dooda didikku waasita ekkana gish de7ees issi kaasanchazi sinthe baana gish marshetishe de7oosona

Ha'i nu beshe dizayssi aasay gizayssa gidikkokka nam7u macasheray siyattuma zaarakka ganxida garsin ekkidi doossana ize dalan gera biza kaamekabetishe de7ees guye makara ka yiza kaameka betishe

ha7i yunibershe dizayssi aage gizayssa gidikkokka attubatinne issi macha sheo ekkidide oosona izaytappeka guyera topiya bandinay beettise deee izoti ekkida sadappe malalishe deee

asinthe baggara tani be ishin beettizay aazey gide hessa gidikko booththa mayday sinoykka asinthe baggara zikkigi xeellize beette sinthe baggara qasxe gamo aawati dunguza qoppe ubba bolla aththidaytinne issoy ciroranne maatara issi bolla oyqqidish naarati cililo maata oyqqidoos

Hay nulibe ishidizaysse aazey gi dayssa gitikkokka dunguza shharfe kodinathana tikkade oosona koppiyalza kaaxidi xambaro ikkida aaway beeti hi de oosona issoy kasse mygorofone duunna bolla oykkida haasayishe dee

ayssi nu sinthe bakara biishi dizayssi aase gizayssa gidikkokka aadzdiya giddonoykka aspalte giddon keexettida keeththeppe ish doossona izappeka lanqezi addappe malalizayssakko sinthe bakara dizayssinne guye bakkara dizaysi

Ha7i nuni bayshe dizayssikka aaziigizayssa gidinkoakka kistemirketha shobabe maydidi za attumaykano sithen ekki daybeettishe deee izaappeka gede guye bakkana doy oossatikka daroti be ettishe de7oosona izikka maygrafoone naasayishe de7e.

ha'i nuni be'ishe dizayssi azee gizayssa gidiikkokka issi macashiyaka uttada de'aawus issi attumay izi lanqera uttidi de'ees izakka dabutara bolla woykko waraqeta bolla xaafashe de'awus

hay tani xeelashe dizayssi aaziya gizayssa gidikko attumaynne machash ekkidayta be7ashe daas issi machasha jilila koote maydara jelila sure aathidara selka kushinokidara beettashe da7aawus issi attumayka karetha kootemaydenne karexa sure athinay beetiee

ha sinthe baggara nun beyishe dizays aaze gizayssa gidikkokka macaynne attumaysifish gidi uttidi eskishe woykko waayishe doossana mayqirafoone sidere bagga macayssinne addeyssas mayqirafooney dee

faysiyayi min sinthemagarabe ishedizayssi aaseykiza isha gitissoka issi malxa sheeray issi macashera haasa ishete wosonaa issi macashiya gorsafata waraqeeta woykko tagtare pushen oykkiti aryade awusuumeerakka hattuman ayfeti hede

Ha sinthe baggara unifeissidizayssi aazey gizayssa gidikkokka machaynne attumay ekkidi miictishe duossona issi attumay malatiray be bolla karetha maye mayidayssi ekkidi deees issi macashey be silka ekkishe deees

Hay hayssan taani xeelashe dizayssi aaze gizaysa gidikko atumati shiiqi eqqidaysi beetishe de'es. izappe gana bagarakka duge utidayssi beetees. heni bagarakka issi adde ha simidi eqqa zal'ishe de'ees.

ha sinthe baggara nuni bey shi dizayssi aazey gidayssa gidikkokka maachaynne attumay sife shiti si7ooto keettal ugidi de7osona insata sinstenchas haapheseza bolla ararayqay deees

hi izi waggaronin beeshi dizayssi aazeygida hessa gidikko issi macashiya beettashe de7awu iisi goyerakkay tommeo pandiray beetishe de7ees sinthe baggarakka tommeyo payndiray woykqo agibatikka beetishi di ooso na gidi sinthin haathe hay landerakkadee

ha sinthe baggara nuni beyishe dizaysi aaze gizayssa gidikkokka attumatti maran ekkidaylti beetishe do7oosonna intappe sinthe bagara hissi adde ekkidi otishe de7e sinni bagkara deiya macadan attumara oyskishe woykko way7ishe do7os

Ha'i ayssantani xeela shidizayssi aasay giizayssa gidikkokka issi attumay uttidi besintantize maygrofoone naasay she dee ida guerakka diza tophiya bandinay beetti she dee sade baggara deyiya iskirpto pushinoykki deees.

sinthe baggara nuni beishe dizayss aazey gizayssa gidikkokka liyu hayllati woykko wotadereti be masarato ekkidi muulekka ekkidi simaara n amutishe doosona izita giddoppe issoy kallo ekkida izatappe sinthe amuttishe deee

Tani be7ashe dizayssikka aaze gizayssa gidikkoka athumati shiqi ottidi waraqeeta bolla xaafizaytikka beettishe doossona izete sinterakka gede simme ekkida poolisaykka beettishe deees.

ha7i tanihayissara be7ashe dizayssi aazey gizeessa yiidikkokkehppe daro asati sippe shikitidayti beetgishe de7oosona eytappeka sinthe baggara aplametinne macatis ottida lumma dumma may7o bulla may7onne salo malo ayida poolise tanite ti gidushinka utti sinthe bagga esgishe de7oosona

Ayi nuni beyshe dizay siyazay gizayssa gidikkokka macayinne attumay poolise issife uttidayssi beettishide ees marcati be sinthera be koppiya wothidayssikka beettishide issi macasa koppiyakka bayntan beettishide..

ha7i hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka issi wottadera eqid de'es itiophiya bayndida betira bolla qachidayssi beettihi deees bulla koote maydayssi gu7era eqkidi de'es

Hata sinthe baggara beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi lanqera eqqida oyddu aaddeti beettishe de oosona ha oyddu yeditappeka issinozi dunguza qoobenne dunguza sharbe qode bolla woththides aratikka issinoy poolise may"oomaydayedishin giddo baggara issinoy lo"iyamay"ooma liidayssi beette

haayayssan tani xeella shelizayssi aase gizayssa gidikkokka attumati shiiki ekkidayta xeella shede7aas issi foolise gwaraqayta kushenoykkidi nababishe deees issi attumazi kushe guyeso haththidayssika beettishe dee

ha sinthe baggara nui be ishi didayssi aaziya gida issa gidikkokka wogga kaame bolla mekelakiya woykko wuttadere keetetti ayti ekkidi doosona sinthe baggara diiyayti uttidid oosona he kaameza sunthaykka aaziye geetettikko

Ha'ydunibersitizayissi haasay gizayssa tiikikko bula mayda poolise mubeyshe de7oos izikka kushen waarakey ta oykkida hissi haasayishi deees izappekaynibaggana dizasatikka beettishe de7oosunna

Sinthe baggara tani be ishin beettizay azey gizayssa gidikko geybedaro oydeti issi bolla dooreti dizayssi beette heetappeka gade baggara gade bolla uttidanne hokkida poolisi mayo mayda woykko bulla mayo mayda attumati beettishe deetees

Ha7i nuni beishetizayssi aazey giza hayssa gi diikkokka issi attumara issi atumuyeqqedi mayqirofoone kucshunoykkidi haasayishede eees wulaykka guye bakkara doya gididayssa beeshe do7os.

issanta sinthe baggara beishin beettizay ahzeeygizayssa gidikko issi poolis yazikka sinthe lanqena issi makina oykko kaamey bolla dizayssas targay burshi seengoykko issinozi eqqi xeelizayssika beettishe deees targay burshi ekkana gi ziqqigi beyizayssi sinaazi

Hayssi aynunifeshi dizayssi aazi gizayssa gidikkokka issi attumay wotta ten mesinsan uttidi ayotizey gizayssa gidikko qamma saafeta shiishi woottidi maygrafonoykkini haasayizayssa madishe de7e.

adalga moykko aaho gidida gade giddon diza daro asati tokkizayssa malizayti moykko zarizayssa malizayti beetti shede ettes dumma dumma aqqibe iza asatinne tokki ziqqigi zaytikka beetosuna yetappe wude baggarakka booththa kameti beetti shede7ettes imitha giddo

ha sinte baggara yunifersitites aate giza issa gidi kokqaka wokeethe maaran wutti daytite ekkidayti kidi ditay ta biihedussuna sinthe baggaras si maca she afibula munatira wothi daariya xeellashe daa

Hayssan issi attuma nanayuttidi de7ees booththa shuurayfe maydayssi izappekka koyara diza kitazikka addappe malalizayssi beettishe deees izikka miichenna hiira seekididis.

saanta beyashe dizay aazeygizayssa gidikko sipeshi qi kayothiza woykko kehippe azazali giye kizasati beettishe doossona majanoekka tumara issi feeshi qiye kkizayti addeyssoloy hooy kiyekizes beetishe deees aratikka gedesimmi dimeti doosona

ha sintha baggaran unibersi dizayssikka aagi egizayssa qidikkokka qawo ooso keeththan maaran uttidayta beyi shidduosona gu7e baggara kawuttidaynne sintha baggara kawottida giidi de7oosona issi maja shiya dabtare wekko waraka ta oykkana de'a

Hayssanda sinthe baggara beyishin beettizay aazay yizessa gidikko dalganne keyippe maraliya keeththa giddon issipe shiqi tobetizayti de7oosona eefikka gede telefizine malizessa bolla beyidi waayizayti esgizaytekko xaafizayti beettishe deettes.

Isranta sinthe baggara beyiza yaazey gizayssa gidikko issi attumaykka issi puutte biittan tokkizayssi beette izikka akaafara biitta ushshizayssi beettishe deees harati gagede iza sinthan eqqizayti beettosona lanqiya baggara kadiza harati tokkizayti ha hom bettette.

Ay nuni beeshe dizayssikka aazay gizayssa kitikko abba waykku shaafa geete pilassa ullo harte beshe de'oos dizikka haddappe malaledi beettizayssa kooru gada bakara diza mithaxetu xade bakkara diza mithase beettishe deees.

Ha'i nuni benshe dizayssika aase gizayssa gidikkokka asati shiikidibbe heera geeshshatetha naangishe de yeewozonaa issi adey kawo kafara biitta kachidi chikine tokkishideee e chikineze sunthika aasey gizayssa gidikkokka puute geetettidi eretee

Ha sinthe baggara beettizayssi aazay gizayssa gidikko qeehe pecoranne walaliya asati issi bolla shiqi iqqida asati beettishe doosona eti eqqidayssa sinthan ga silemoon woykko issi bolla shiqidi urqatida wurqay beettishendee issoyka gufe oykki eqqeda.

Issan issi goshsha giddoka issi fuute haaththe ushshiza addey biittishe dees ha addeyka haaththe ushshizayssa lanqerakka hamoti a izayssinne gede baggara aka fara biitta ushshizayti beettishe de'oosona lanqerakka eqqi xeeli oykko koto densizayti beettete.

bytaniyoyssan beye shi dize saaafi e gizayssa gidikko macaynne attumay maaran uttidayssi beenti shhediees issi majashiyakka besilkeukeyo bollawekkidariekka beetta shi de aawus ista sinther uttida theykka beetti she dee

hay tani xeellashr dizayssi aze gizaysa gidikkokka attumati isi keeththa shiiki ekkidayssa bi ashede aas issi majashiya ginmanadidathi daro haara godi simmada etaraas ashede awus izati ezgishe weykko waay7ishe do osona

asinthe baggara tani beishin beettizay aazayi gizayssa gidikko macatinne awtomati oososo keeththan xirapphe sintha bolla sipe shiqi eqqidayti beettishide ooso naa etekamu sinthe bagga kushe dimmanaytikka ezgizayti woykko xeellizayti beettet

Ha'i nuuni benshe dizay si aaze gidayssa fidikkokka attumati issife shiiki uttidi koose geetettizay qazen tokkie uyishe doosona hissi attumayka gulbata bolla kushe wothidi be goomma keessi alide uttidi de7ee

Haysiyayn yunifersetizay aasie gizayssa gitikkokka bacajjeraa asata chaani ekki bishe te oosana hissimascha sheera issi attumazara haa simmiti xeelishetu ufuna gan7a bakana kadisa bajajje bertishe dee

Haytani xeela shidizaysi aasay gizayssa gidikko issi timirte keeththan qeelinayti tamarshe de oosuna issi machashe be borsa ba'ada utti deariaka beyatashe de awus izota giddoppe issinaaykka attumay eqqidi dizayssikka beatishe dee..

ahy nunibeshe dizayssi aazaya gizayssa gidikkokka wogga kaamende asati acaanetishe diyayssa beeshe de7oos goye bakkara diza kaamiyakka beettashe de7aawu seni bakkarakka issi machashiya si mada miicashe de7aa

ha sinthe baggara tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma katha ayfetinne dumma dumma dhaley qommoti woykko qemame qommoti dizaysti beettishe dees sandzeyka dizayssa lanqen asati bayzishenne shammiza asi yaana mala naagish dizaysti beettosona

ha misilen disha bizayssi aazay gizayssa gidekkokka attumaynne machays sibollaakkede dizayssa bey he doosonaa issi addu maykka sintha bakkara dizay gueerabay disinsera baaytekidayssi fe ti shi de'es

Ha7i hayssantani xeellashi dizayssi aaze gizayssa gidikkoka attumatinne si macha shiha kiti kushe baketi yaxxishe doossona izeta sintherakataraphexa bolla dizaykaykka beetti se dees.

Ha sinthe baggara tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko keypenne daronne woykko cora gidida mayoti issi bolla qaapheti dizayti beettosona etappeka giddo baggara so baggara dizaytinne izata doothara heedzdzuso gaso dizaaday be cora mayoy beettes zalanqenissinae oyqqi eqqides

Hayssan tani xeela shi dizayssi haagegizayssa gitikkokka issi machasheera guyera ya attuma ta xieetashe de aas issi machashieka kiisen kushshenaka dawe leele kadabutti aarobeashe de aas guye baggara ka ya attuma nayti ga beettishe de oosonaa

Ane sinthe baggarabe irshin beettizay aazeygizayssa gidikko kehippenne cora daro gidida asati guykko gashe naatikka sinthen uttidayti beettishe deettes uttidaytappeka sinthe baggara ekkida garshsheti beetti shinna doyosona neta guye baggara mithati beetete.

Ha7i hayssanta xeellashe dizayssi ahaseegizayssa gidikkokka ubba macatikeayiidi kuppisho woykko danthi she dizayssa fe ashe de7aas izotappe guye baggara diza kaame darhosi beetishe deees.

hayssan tani bei'ishinbeettizay aaze gizayssa gidikko issi mala woykko maarara aqqida woykko toketida shuchchara ootettida keippe malanoya bootha mishay charzetizayssi beettes hayssi aazi go7yzeigizayssa gidikko issi kaame lambay wurida sate lamba charzeti uyana mala goes

Ha yuniberse dizay saate gizayssa gidikkokka ganna baggara shuchchara keethtettida keeth addafe malazize si beettishedee xade baggara shitotikka beettishede oosona inni baggaraka diza sika guye bagkaranne sinthe bakara diza shito tikka dbeettishe de oossonaa.

Hayta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi attuman a bosta shuurapbe maydayssa xeellashede aas izikka kusheza dhokko histididee sizaappe guera diza maatakka attappe malalizayssa xeellashede aas

Aysiy aynni mifey higizayssi asheekizayssa gitikkokka wolize dawwoykko tilafike mayo mayday tammati dinfeeti shitosuena hissino maco shiyakka maydariyakka eqqada de7aawus.

hayssa an tani lanqe baggara be'ishin beettizay aze gizayssa gidikko si macashiyakka issi fistaley woykko madabara malizayssa giddon be bollazipada gela dizaara dendada xeellizara beettashe dawuza maydaykka booththa bilakko izi geera mithati doosona

Ha'i nui xelishe dizayssi yaasey gizayssa gidikkokka issiman gassara tennoti mitha gidora addappe mala lizayssara haa iishe beetedees cona sotikka izi diggayizasuzi addappe malales

haytani xeellashe dizayssi aase egizayssa gidikko issi attuma booththa shura ba mayday sinthe baggan eqqidi deees. issi izappe issi aaway guyera dizayssi miichishe dees dungguzakkon sharbe qoodhen qachidayssi haa xeellishee

Ha7i nuni xeelishe dizayssi aaze gizayssa kidikkakka issimana shufabe mayda attomatikka beettishede oosonaa izata lanqarakka hara shugaabe maydayssi attumaykka eqqi deees izata garsenka dizayssi baasatikka beettishe deees.

hayssan ta sinthe baggara be ishin beettizaya aziy gizayssa gidikko cililaama ta bolla ha eqqida kehippe daro asati beettishe deettes attumatinne macati de7osola eeta guye baggarakka dhoqa dussa misatinne mitha garsan diza gashe keeththi beetes

Tani xeellishin isti macashia sinthe baggara beettizaara dawesiza kabe ubey yeddada upe bolla zo"o qachidarakka sinthe bagariza boohta shurabe oy maydara kushe bolla ziwaraqa tawoykka ha birsi zaara dawuzi guyerakkaara daro asati beettishe de7oosana

Hi nunibershetisay siyase kize isay gidikkokka addappe malaliza cililo maatanne mith kammida bootan timirte keeththay beettishe de ees xade bakaninne gannabanka beettishe de ees mitha itizikka addappe malana

ha7i nunibesh yedizayssikka aazeekkizayssa gidikkoka aaddappe malaliza mitha haythatinne maatati beettishe de oosona isappeka uutha haythatikka asa qokologikka ubba beettishe de oosona

Hasan tas beettizay aa zeeygizayssa gidikko qorqoro keeththa lanqenka issi macarshiya eqqidara beettashe dawusamacarshiyakka booththa shurabinne booththa sure may7dara kanthe bolla shanca qachidara beettashe dawusya eqqida soykka cililo maatay dees

ha7i hayssan ta xeellashe dizayssi aasey gizayssa gidikkokka na7u machata xeellashe de aas izatikka addappe malale ayssatakko issine aga qoppi aaththi dara beettashe de aawus issi macha shiekka miichashe de7aa

sinthe baggara tani beyishin beettizay aaze kizayssa gidikko kehipe malaliyanne daro lo7iza macatinne attumati isibeeshiki eqqidi miicizayti woykko potoysippe dendizayti beettosona etappeka nam7ati tobebandirazokko bollama yidaytinne sinthe bagga gaththi daaranne dunguza qoden gachchida issi macashe beettawos

Ayssan sinthe baggara beyishintana keeyipe malaliyanne kaha goochiza bootan diza keepe lo'iya uuthatinne uutha gashetikka kitatida uutsati beettishe di'eosona hayssi gammo asas keefipe cora quma pooudishinka quma immizayssa.

Ha sinthe baggara tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko keypenne daro woykko cora gidida asati beettishe deettes ha asatikka bollara issi mala shurabe mayidayti beettishe deettes eetappeka hissino zigitare kushen oqqiday ka7ishe deeizeta guyerakka aathey gukkiye beette shuchcha bolla iqqidos.

Haasinth baggara nuni beshe dizayssi haagike gizayssa gidikkokka isti macasha booththa shurame mayada booththa sure gixidaariya okkada xaafashe de aawus issi attumataba bolla kushe woththidayssi izo xeellishe dee.

haynuni bey shhedizay siyaasey gizayssa gidifoonam u attuma nayti ekkidi silka xamme eretishe de7oosona issi macashiyakka komputeranmasaka bashe deas ganna baggara niyarakka paydasikka beya shaara immashe dea

hayssan ta sinthe baggara beeshin bettizayaze gita hessa gidikko issi7e bolla sharbe xaxida machoshiyakka issipe shiqi uttidayta sinthanka yawara qeeta duyada xaafana gitara beettashe daa asatikka gede baggana iqqidayti de'oosona

hasinthe baggara beettiza naati beettishe de7oosona eetikka eqqidizaytinne qacheti daytappe guye bakara eqqidayti beetosona heyta sinthanka uttidi issino mazagabisizay wekko xaafisizay beettishe dees iza sinthanka kalkulentere xarapphe bolla beettishe dees

ha sinthe baggara tanife izay aazeygizayssa gidikko issi macanayakka benayomuye bolla milakada bisha mamaya qqidara beetta izilanqeraka attuma ti maaran eqqidi dilayti beettishe deettes zalanqera qorqoro beti hessa sinthen iskiriptora xaafiza kushe beettes

Ha7i nunibershidizayssi aasiye gizayssa gidikko macaynne aattumay maaran uttidayssi beettishe dees issi aawa caalaykka dabtaran woykko baraqayta bolla xaafishe beettees kanna baggarakka ekkidayti aawa caalaza xeellishe do7oso.

Hay nunibershedeza zaagegizayssa kidikkoakka macaynney attomay essife maaran tiraysifeeti shede woosona henna mo machatisay siyachenu tirayti sinten danappeza bonna dunguza sha qoe michetti dee

Ha'i nuni be'ishshi dizayssi ezgizayssa aaze gidikkokka tamarenayti fayda karde geetettizayssas issi naiya kushe ashara immashe de'awus issi attumasikka uttidi xellishshe de'ees hani baggara diyara be komputere masakabashe de'aawus

hai hayssentani xeelash dizayssi aazay gizayssa gidekko macati shiiqi utti diddo osona izi ta giddoppehissi macashya puto doothettida pooxa mayada de7awus guye baggara diza keeththaska wulaynne maskotey doyakko

Ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aaziye gizayssa gidikko issi attumaykka karetha maydayssi uttida xeellees ha nam'u maye nam'u zo'o bollara mayda akimeso malizayssan sinthe baggara uttidis sinoyka wara qeeta shiri xeelizay makko xaafizayssi dees sinthe baggarayssoy eqqi xeellees.

Ha'i nuni be'ishshe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka issi attumara macatara uttidi doossoona nam'u macati issi achchar uttinaytikka be mettawoqiya oykkidi uttidoossoona heni baggara uttida adeza guyerakka baysikile beetishshe dees

Sinthe baggara tani beya she dizay aazey gizayssa gidikko issi majashi akka sartefokate waraqeeta kushe bolla oyqqidara dishin gete baggara kasse ma zaggabizaara karte wonkeowaza bolla mazaggabizaara beettawus izi lanqerakka gede baggara daro marajeti beettishe deette.

faasi nshe gogara minife ishedime siyaaze gize sia gidikkokka baacalya tumyo magaran ekkida issifeeti shetiees oydu macatti haas midi si macha shioxellide sika feetishietiee simacha shiakkasin addawus

ha sintha baggaranimi beyiza siyaase gidayss ha gidikkokka issi majara siya tumara utti dixa bishe doosso naa isti macas sheera issi machas sheera shaarbe maydayti ekkidi haasayishe doossonaa issi macashia silkoynkadada7awus

Ha sintha baggara ninibeeshe digayssi aaxiye dizayssa kidikko kaasrangata wolkode chawaache paggetepiti eretusona nam7attuman hayti dende kidi kushe booththo shura gu mayratti kushe laali dussona itohhiya bayndinayka garsen dei aysiweeti shede

esdemibiishe dizeyshiya zeeygizeyssa gidikkokkas hanjata zeishe duusana issi kaassen chaa yaara pute bishe dee hisse gilli dadu beyizay tikka iza miishete oosona izikka biishe dee

ayssanta sinthe baggara beyishinka dalgamey dawolla beettizayti deyoosona eetekka guye baggara diza xuufeykka daro xoonanchata gizayssikka beettes eta lanqenka ko waasey dizawe pako waaseka anchati xoonidayti sinte baggara iqqidosona

Hayssa naye tanne xeellashe dizayssi aaziya gizayssa gidikko sinthe baggarata xeellizayssikka sanchati sinthe baggara beettishe doosona ubbatikka uttidi doosona guye baggara diza temelkacho tikkaizeta xeelishede oosona

baynuni beeshi dizayssi aaze gizayssa gidikkokka kaasanchata beeshe doossanaa he kaasanchatikka issoy kaayishe dee seqoyti nanqe gidi ekkidi deetee issoy haase gede gish ha gishennangetishe dee

Ha sinti baggaran unifersitizayssika aazye gizayssa gidikkokka kaasanchata beishe deosona issi kaasanchatikka ubbapaaska miicishe de7oosona issi kaasanthayka zo7o mayday si keete simmidi bishe dees.

rayilunibeyshetizay siyaasay gizay saakitikkokka corasata beyishe doossona gan xilawoykkilaydikka gueera diza mithaykka beettishe deees issi billishaykka izata sinthanekoysikka beettishe dee

Sinthe baggara macati kowaasseka izay tibe tishe doosuna efikka kowasseka ancha macati kowaase oyqqana sineya sinthe woxxizaranne simeyeqa kowaase lisha sinthe ekka bizaara beettanu guye baggarakka kowaasa oyqana woxxiza macati kaallosuna

Hay nuuni be'ishe dizayssi aaze gizayssa gidikoka kaasanchata be'ishe doosona. issoysan endidikka baana gishe dee'ees. kuwasezakka issoy yedenna gidi woxishe goyera yishe de'ees.

haa sinthi bagara nuni besitizayssi atigizayssa gidikqokka qasanchata worko ta cuwache gizayta ishe do issi na ayy misfi bol toho bolla denti eqqid kuwaaseza gakkanaa mokorishe de'es

Hayssa inue shidida aase gizayssa akitikko aqaasnancha tagi ishe du'oos issi madashya bolla leqqa taka iitaseela shateha issi addumaoga iniraoe simidi bootashu rosumay keessi ka xeellishete.

Ha'i ayssantedi seelashe gizayss hage gizayssa gidikkoka disportanata wolkokka sanchata theelashe deaas eetika igatappekka sinthe bakara hissi nosi ekkidayssikka beettishee deees

Sinthe baggeran unibershetizayssi aaziyakite hissa gidikkokka issi gaassancha beshe doossona issi gaassanchazikka goolan kowaase ekkidi bishetee qannabakara diza kasanchatikka elee afa gidi haasayishe doossona.

Haytani xeellashi dizayssi aaze gizayssa gidikkoka addappe malaliza wancha ta xeella shede-aas pegqabatofe qabatora inti dizayssaka xeella shede7aa senirakka nayti mulekka ekkidide oosona

Haayyo yse fiisse bakara ninifeshifinashahazi gilo hayssa kitikkos qaasancha getettidays hisportenay wanca denso ekke ugaweti shadees isgi bakara kan siyzo oshu sayzumayda gasancha ekkidi dees

ha sinthe baggara nibeyzayssi hande kizayssakki dikkokka wanja bolla doa bayndiraynne lebube bayndinayn uttidaybetishedehees wancazateqe paalitikka heni baggara ekkidi bakkishe doossona issoy kushenanne dinqqalati.

Ha'i nuni beishe dizay sayase gize issoy gidikkokka kasoncha ta beyishe doossonaa oydduka sonchatikka beettishi doossona issoy kessalo dentiti kooyasiza qabana giigettishe deees guyen doyssikkay gakkanaa gisso.

Haytani xeellashe dizayssi aaze gizayssa kitikko issi kaasanchata xeellashe de as kowazaykka salo bizayssikka xeellashe deas guye bankara diza mithaythekka beettishe dees issi kasanchaka kundiday beettishe deeees.

Haa siinthhte baggara nuni be'ishe diza macashiyaka kameran be hupheph xeellashe de'awus kamerazakka oykkada be hu'eta shira shirada laalla wottada xeellashe de'awu booththa koote moyidariya kushenka kameraza oykkada de'awus

ayssan tani sinthire baggara be ashe dizey aazey gizayssa gidikko keype asawutethasoy dizayssa maliza woykko oydde maliza motorey beettishe deessa motoreykka keype molaliya macha iza motoreykka beettisayssa gidishi iza lanqenka diza sidemizeyssi mastoteti dumma dumma mishati de7os

izay bagqara tani beishin beettizay aazeyizayssa gidikko baattire shuchi nam7i beettishe deees abaatire shuchika duurata giza baatire shuchchi woykko kaxare asati mako issi hissi toomo biratey dhayshin asati shuchcha baatire gooettizayssa shucha awotire u shuch koshshe

Ha'i nu hayssa beeshe dizayssa xeeqiza hissa ki tikkoka baxaafe keeththa woykko kooske geetettidi erettees wastiga he kabeeti hede daftare ti gabeti heddu'oosonaa heni bakkara qa disayqqa diqa ubbati beeti hede.

Hai hayssa tani xeellashi dizayssi aaza gizayssa gidikkokka firafile issi macashiya katha shede-aas izaka aazaati gaxazegikko doome maashinen jammakada juusheystana koppada mangadussee.

ha sinthe baggara numi beeshe dizayssi aade giza yssa gidikkoka biitta kaachizan kaame wokka kaame beeshe doo kaame wokko doozoore geetetti diereti she deees issi attumayka iza giddo galidi urtana gishe dee

geyi peesinthe baggara malalayanne kaha gocchizayssi kaxxelishi nuni lo7izayssi beettizayssi akaame bolla diza abibaykka beettes kaamiya karetishiza bolla zo7anne bootha abibati hissi bolla shiiqi deyosona e kaami guye baggarakka diza baasayinne asase geyettes

Faa sinte makaren unifeeshi dizay siyas e gidar sagidikko keeppe malaliza baasabe ishe duusana izaa bollarakka pajaje ha ishe dees izaabe guyerakka bayskiley woykkomotara laakettidi yiishe deesidophda bayndirey bollan qaapheti day gabetishe dee..

Sintha baggara tani be ashe diza keetetza karenka duyayssi aaze gidayssa gidikko motorosaykilay misileykka bolla digayssi beettees iza lanqenka duyayssi gade bolla motorosaykilay uttidayssi beettishin he motorosaykiliza lanqenka doyettida keeththa beettishi deese keeththa giddon motorosaykiloti giigana dandawosona.

Sintze baggara tani beyashe dizayaazeygizayssa gidikko qeepe molaliyanne cillo woykko kaleti shilli gida haaththa giddonka izi ha simmi gere simmidikka izi googizayti beettosona jelba bolla uttida asati beettishe de7ettezey ta kidemokkarakka kaameti beettishe de7osona.

Issi baggara baasa bollara tani be'ishin beettizay azi gizissa gidikko kehippe daro gidida asatikka sinoy gade bolla yegidi makina bolla teeloti daynne harati lanke bakkara hamuttizayti beettosona bolla makina bolla uttidaytikka beettishshe de'ettes

onne dalga gidida baasa bollara atani beizayssi haasi miiza wogga kaamey woykko aysoze geetettiza kaamey beettees deizaa kaamey duge bagkarakka asati gede hamotti bishe deyoosona e lanqerakka asa keeththay biittishe dees

Asta sinthe baggara beyishin cheype dummatiyanne sinthebeeti ero toonna makinayka goommara gita gididay beettishe dees amalkeykka sinthe baggara karetha gidishinka lanqerakka kase galal'o malizayssi gitawanne aho gidida baasa bollara aasimmiyees.

ha sinthe bogara yunimersidizayssi aate gisa issa gidikkokka wokga baasan addappe malalisan wokga woka kaameti beettishe de oosonaa issoyka baana kiiketti she dee s guye bagkaranne sinthe bakaratisa mitha ethati addappe lo7e

Asinthe baggara beettiza ba7i wodde makina woykko ha7i buroyiza woykko harahatiza hatatappe dummatiza makina bolla bolla keidi eqqida issi attumayka beettishe dees gamastote bollara hazi gigi xeellidessi beettiza guye baggara keeththatinne mithati beettosona.

Ha sinthe baggara nunibe shidizayssi aazi ekkizayssa gidikko issi attumay baskida woyko saykila getettiza qommo laakki diishe dees guye bagkarakka iza ge la gi izaytikka beettishe do oosona issoy iza ta giddon zo7o kame geda simmidaykka betishe ..

ahi dizayssi aafiye giidi inta qoppiza gidikkoka shuuchchara keetettida keettzeynne shuuchchara keexettida guley addappe malalizay beettishe de'es dizappe kayniranne hanira disaabe baynne mixayxi adtappe malala

hakeyuppelo yaanne malalaya mastotemaliya keeththa giddon kaadiza shuchchara keexxettida keeththa giddon kaadizayssi baarandama dizayssa lanqenka dizayssa lanqe sinthe baggara issi motoro tooybettizayssi dishin gate kare baggaraqa dumma dumma mishati beettosna

haasi issi baggara nileshidizayssi aaziye gida issa gidikkokka addappe malaliza keeththa biishe duus izattaka garse baggara issi yadde uttidayssikka beettishe deees sinni baggara kadisa keeththe beettishe de'ees

ha,i nu ihibe iishe dizayssi aaziye gizayssa gidikko hiidzdza kiitztdze woykko ginbe kiitzte gere geetetti di erettizayssi addafe balalizayssi beettishe deees gede baggara neyani baggarakka beettishe deees

ha7i hayssa tani xeelashe dizay sayaase gizayssa gidikkokka attumaynne macha maaran shiiki ekkidi dizayssi beettishe deees iza tasinten tarabeza bolla ado baynne sispirayte tarmose ekkidayssikka beettishe deees

Bayn unibershe dizayssikka aysey kizayssa gidikkokka shuchchara keetthettida keeththenne hiidzdza keeththey malidi beettizayssi addappe balalizayssi beettishe deees iza garserekka daro gulatiya de7osonaa

hay nu be7ishe dizayssi aaze giikokka keeththa addambe malaliza keeththa hinxa boykko shuchchan kidxxettida keeththe beetti she dee izaska darokki bileti dizayssi ka beetti she de iza sintera kaameykka woykko doosoroy bishe dee.

Ha'i nunibersi dizayyssikka ahazeygizays san gidikkokka addabe lo isayssi shuuchchara keexxettira keexxet beettishi diees izas kadarokki filay dizayssikka beettishi diees iza malay kaynni bakara kaynni bakkarakadizayssi addappe malalizayssakko.

Faasinthe baggara nuni be'ishshe dizayssi aaze gizayssa gidikkokkash ujcjara oxettida keeththe woykko hinxara oxetida keeththe gidide erettishe de'ees gana baggaraka wogga kaame beettishe de'ees iza garseraka mutizasati beettishe de'oosona

ha sinthe baggara nuni beeshi dizayssi aazay gizayssa gidikkokka issi macashera attumara asayishe duussana go7e baggarakka macashiyaqqada diyara kawutara diyara kabeeta shede awus abe baykkayssata sinten beettishe dees

Faasinthe baqqara nuni beise dizayssikka macati andafe maalalizayti eqqi di doossona ezetappeka issine akasha da'ekka wexeeta giddon de hayssi attumazikka beetishie dee si pacashiyakka haype bolla manatere woti dereya biettasedaa.

Ha7i nu be'ishe dizayssi aazee gizayssa gidikkokka heedzdzo attumati koske karene ekkidi de7oosona ezeta giddoppeka nam7ati koske karezeppe zayteranne yigara ekkidi oychishe do7osona issoy kushe bessishe deees

ha sinthe baggara nuni beeshe dizayssi aade gizayssa kidikkokka issi kawo ooththo keeththan uttida sdasotikka be waraqate woykkoppedaftara bolla xaafishe doossna issi attumay sinthe baggara doyssi haa xaallishe de7ees kanna baggara doyssi xaafenna e uttidide

a sinthe baggara beishin beettizaya azey gizayssa giddikko sinthe xaraphe lanqera uttida daro asati beettishe deettes etikka daftareykka oykkidi sinthe baggara booththa mayday oykko astamaroyssa gidin egettonna gimoysa gidin egettonna gawon emmoydi eqqidi sinthe baggara haasayizayssi dees

Ha7i nune beeshe dizayssika aaza gizayssa gidikkokka macashera issi attuma zaraka bereka kooteza maydaytikka ekkidi dosonna issi macashiya magirafooni duuna bolla wothidara hasa ashe de7awus addezikka mayqrofoone kusheni oykidi dees.

sinthe baggara tani be ishin beettizay azey gizayssa gidikko sinthe tamare geeththa woykko oyde bolla shiqidi uttida keypedona cora tamareti beettishe de7oosana yetamaretikka waay ishe woykko isgishe dizayssappe issiniya sinthe baggara xaafizaara beetta

asinthe baggara nui beishi degayssikka aage gidayssa gidikkokka attomati haanne gede simminaytippe komputere bolla masakabishe doossona issi maja sheyajeta giddoppe utti daariyakka komputerenna xaafashe de7awus

ha sinte baggara nuni be'ishe dizayssi aaze gizayssa gidikko macaynne attuma issippe uttidayssi beettishe de'ees izetikka ay ooththizo gizayssa gidikko issi addezi hasayizayssa waa'ishe woykko ezgishe doosona

Ha7i yunibersitizay siyawase gizayssa gidikkokka langeraekkidi mubba asati macaynne adtumay namaynne naaway munle xeelise deees izikka maazi xeeliso giikko mokka kaamen woykko doosere geetettiza qomman.

Asinthee baggara tani be ashe dizay azeeygizayssa gidikko keeppenne dalga aaho gidida guddulatida baasa bollarakka issi kaamey gede simmi bizayssibeete sakameykka baasa bolla haaththa fistishee waykko hirxisishe baasa xuuratetha laammishe bee

Dihoy dalganne aho gidida baasa bollarakka wogga kamey ha simmizayssi beettishe dees rekame lanqerakka sheedzdzo asati hamotizayti woykko huda baggara hayizayti beettosona etappe gede hahonka diza boothan kameti beettettes.

Asinthe baqara nuni beeshe dizayssika aaseykizayssa gidikkoka kaame gede bishin pooliseti woykko tirafiketi eqqidi essitosona sinthe bakara bisa ka miyaka eqqaradewawus gure bagara kawadeydee

Ha'i nu beyishe dizays zaafe ekkisa essa gidikkokka aaddafe maala dizaa baasa bolla kaamen woykko doozorey beyishe duoos dizaappen baggara diza kaamezakka beyiishe du7uoos ganna baggara kadiza keeththi zakaren dizaadezakka feishe duo

Ha sintha baggara nuni beeshe dizayssi aacey gizayssa kidikkokka wogga kaame bolla kaame caanishe de oosona izetappeka sintha bakkara nam7u attumati wothishede oosona kanna bakkara kayseyade ekkidi de7ees.

hanxiyayyni izeenketidansa axengida isasdikka shujafootetida bogapbe haathxey duupetihitees goota laytate baggananne ganla baggana asxeda shika geetise deeees

haynofeyshe bizay siyaafi giza ssa gitikkokka issu attumay uttidi de7ees izikka uttidiyala komputerin woykko lagtupen masakabishe beettees iza go7era disa xuufekka gannabakkaradizayssi bee

Ha'i nu beshe dizayssi haaze gizayssa zi dikkokka dunkuza sharwe kooden kachi daasa ta be ishe duusuna iza za lankerakka folise pude bishe deees iza dikkam haa ishe de oosuna issi attumayka kushe mala tishe dee

Sifiyaayi nun sinthe fagarabey shixiseyssi aazaya gizayssa gidikkoqa attumaynne macan maarane ekkiza issifeitti shedeissi macashiyaarafuda simmada xeelli zaarya qabeetashe deaawu issi macashi egga geda simmi daarya manadiri opbe bolla wodi daaro beettashe de'awu.

a sinthe baggara tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko corasatikka issi bolla shiiqidi pudo simmidi sinthe xaallizayssibeetees yeeti aazi xeellizo gizayssa gidikko ha wogganne dhoqa gidida shuchchara keexxettida woorathatankere beishe doosona haaththa oykkizayssa